Rumbwana dzinosisawo kuendawo ku chikora kwa dzinenge dzichindo fundiswa kunyora mazita adzo kana ku erenga uye kuto fundiswawo ku erenga vachi shandisa mufananidzo unenge wakaiswa pa mapepa.

Rumbwana dzinofanira kurambawo dzichiendeswawo kuzvikora iyo kwadzinonofundiswa kutamba neamweni zvakanaka pamwe nekufundiswawo kunyora mazina adzo nekudzidzira kuerenga zvakanyorwa.

Rumbwana dzinofanirawo kuendeswawo kuzvikora apo dzinenge dzechinofundiswa kutamba neamweni zvakanaka vasingatakani uye kuti dzinge dzechifundiswa kunyora mazina adzo dzikwanise kukurawo dzakangwara-ngwara.

Rumbwana dzinofanira kuendao kuzvikora apo padzinenge dzichifundiswa kutamba nevamweni zvakanaka pamwe nekufundiswao tsika nemagariro edu epachivanthu uye kutofundiswao kutonyora mazina adzo pamwe nekuerenga.

Rumbwana dzinosise kuendawo kuchikora kwedzinenge dzichinofundira kugarisana neamweni zvakanaka, pamwe nekudzidzawo tsika nemagariro edu epachivanhu, uye futi kuti dzikwanise kutofundirawo kugarisana vevamwe dzisingatakani navo ,nekuzoremekedzawo anhu asharuka mundau madzinogara.

Zvikora zvinofundwa neavana apo dzinenge dzichifundira kuita maba dzinenge dzichifundira kuremekedza antu akuru, pamwe nekufundirawo tsika nemagariro edu kuti dzikurewo dzichiziya kuti dzinofanira kudii muupenyu hwavo.

Mirimbwana dzinofana kugara dzechienda kuchikora, eh kwedzinenge dzechimbofundira kutamba neamweni zvakanaka, kufundirawo tsika nemagariro edu echivanthu, pamwe nekuremekedze vasharuka mumatuntu edzinogara.

Ndumure dzinofanira kuendawo kuzvikora iyo kwedzinenge dzechifundira kutamba neamweni zvakanaka, pamwe nekufundirawo tsika nemagariro edu yechiantu nekutoremekedzawo asharuka kumatuntu atinogara.

Zvikora zvinoendwa nerumbwana apo dzinenge dzichinofundira kunyora mazina adzo pamwe nekuremekedzawo antu akuru uye kuerenga zvinenge zvakanyorwa mumabhuku kuti vakwanise kuziyawo kuti ramangwana ravo rinofanira kuzohamba zvakadini.

Muzvikora zvinofundwa ngerumbwana dzichiri kukura abho zvikora izvi zvinenge zvichifundisa rumbwana idzi kutamba neanhani zvakanaka uye tsika nemagarire edu echivanhu izvo zvinozodetsera kuti akwanise kuremekedza asharukwa mundau dzavangadei vechigara.

Zvikora zvinofundwa ngerumbwana apo dzinenge dzichifundira kunyora mazina adzo, uye kufundiravo tsika nemagariro edu epachivantu. Pamwe nekuti dzikwanise kukura dzichitamba neamweni zvakanaka nekuremekedza asharuka.

Mirumbwana dzinofanira kuendawo kuzvikora iyo kwadzinofanira kunofunda tsika nemagariro edu echiantu uye futi kuremekedza asharuka muduntu ravanenge vechigara

Kora zvinofundwa ngaadoko apo vanenge vachifundira vantu kuremekedza vakuru uye futi vanenge vachifundira kuerenga pamwe nekutoziyawo kuti unofanira kudini kuita kuti ramangwana rawo rizojeka.

Vana vadoko vanoendawo kuzvikora apo pavanenge veienda kundofundira kuita mishando yakasiyana siyana . Uye kuti akwanise kuziyawo tsika nemagariro edu echivantu.

Zvikora zvinofundwa ngerumbwana apo dzinenge dzechifundira kuerenga pamwe nekufundirawo tsika nemagariro edu echivanhu uye futi kuti dzikwanise kuremekedzawo vanhu vakuru mumatunhu edzinenege dzichigara.

Zvikora zvinofundwa ngerumbwana apo zvinenge zvichifundira wo tsika nemagariro edu evantu uye dzinenge dzichifundira kurekedza vasharuka mumatundu artinogara umu.

Rumbwana dzinofanira kuendawo kuzvikora iyoo padzinenge dzichifundiswa kuti kana dzichikura dziziyewo kuti kune mabasa akawanda adzinokwanisa kufundira kuti dzizoita ayo anoita kuti dzizogara zvakanaka mukupona kwavo nemburi dzavo.

Rumbwana dzinofanira kuenda kuchikora kuti dzikurewo dzakangwara -ngwara, nekuti kuchikora ino vanenge vachifundirawo kuitawo zvimabasa zvakasiyana -siyana, uye kuti dzikwanise kutamba neanthani zvakanaka pasina kuchayana.

Rumbwana dzino sisawo kuendawo ku chikora uye padzinenge dzichino fundira tsika nema gariro edu echi vantu uye futi dzinge dzichi fundawo kutamba ne amweni zvakanaka pamwe neku panana rudo uye kuto pananawo zvekurya chaizvo kune avo vanenge vachi tambudzika.

Ndumurwa dzinofana kufundira kuenda kuzvikora, ndiko kwadzinenge kwadzinofundiswa kuremekedza antu akuru uye nedzimweni dzenguwa vanenge vachifundiswawo kuti vanofanirwa kuziya wo chivanhu chedu kudai ngekukura kwavanenge vachiita pamwe nekutofundiswawo kunamata chaiko. Ndizvo zvinoita vakure vachiziya kuita vantu zvakanaka.

Zvikora zvinofundwa ngerumbwana apo dzinenge dzichifundawo tsika nemagariro edu sevandu pamwe nekuremekedza antu akuru avangadai vechigara navo pamatundu akasiyana siyana uye kuzvikora ino ndiko kunoti varumbwana avavo vanenge veifundirawo kutamba nevamweni zvakanaka.

Zvikora zvinofundwa ngevakomana nevasikana vanenge vabva zera apovanonga vachifundira kugadzira michini dzakasiyana-siyana. Idzo dzinoita kuti mishando yatingadai tichishanda mumabasa umo ireruke.

Vakomana nevasikana vanenga vabve zera vanendawo kuzvikora apo vanenga vachinofundira kuita mushando yakasiyana siyana iyo inoita kuti nyika yedu ikwanise kuhambira mberi mune ramangwani.

Zvikora zvinofundwa ngeakomana neasikana apo vanenge vechifundira kuita mi mishando yakasiyana- siyana iyo inosanganisira kutsetsa veishandisa michini yakasiyana -siyana kuti zviro zvaanenge achitsetsa zvibude zvakatiwo njoso.

Zvikora zvinofundisa vakomana nevasikana apo vanenge vaakufundira kushandisa michini yakasiyana-siyana, pamwe nekutogadzire michini yacho kana yatofa. Izvi zvinoita kuti nyika yedu irambe ichihambira mberi.

Zvikora zvinofundwa ngeakomana nevasikana avo vanenge vabva zera kuti vange vachizokwanisa kuitawo mishando yakaparadzana kudai ngekukura kwavo uye pavanozoitawo mburi dzawo vanokwanisa kugara upenyu hwakanaka vasingatamburi.

Muzvikora zvinofundwa ngevakomana nevasikana ,apo vanenge vachifundira kuita mishando yakasiyana-siyana, ingangodai iri mishando yekugadzira magetsi, emumamphatso dzedu, kana kugadzira motokari, dzatinohamba nadzo.

Zvikora zvinofundwa ngevakomana nevasikana vabve zera apo vanenge vavakufundira kuita mishando yakasiyana-siyana. Iyo inoita kuti vakwanise kuzoakawo nyika yedu ngeramangwana.

Tinoona kuti vakomana nevasikana vanoendawo kuzvikora kwavanenge vachinofundira kuaka midhuri yakasiyana siyana imwe inosanganisira midhuri iya inenge yakaturikidzana ichikwira kuenda mudenga.

Zvikora zvinofundwa ngeakomana neasikana avo vanenge vabva zera apo vanenge vechifundira kuita mishando yakasiyana-siyana. Uye futi zvinotibatsira kuti vantu ava vange vachizovawo madhokodhaeya amamngwani kana vantu vaya vanezenge vachigadzira michovha yatingadai tichihamba nayo.

Zvikora zvinofundwa nevakomana nevasikana apo pavanenge vachifundira kuita mishando yakasiyana-siyana inosanganisira kutsetsa pamwe nekuimba kuti vakwanise kudakadza vantu.

Vakomana nevasikana vanoindao kuzvikora kwavanenge vachindofundira kuita mishando yakasiyana siyana iyo inoita kuti ramangwani ravo rijeke uye kuti vakwanise kusimudzira nyika kudai nekurarama kwedu.

Zvikora zvinofundwa ngeakomana neasikana zvakanaka maningi apo pavanenge vachifundira kuita mabasa emaoko akasiyana siyana iyo inoita kuti Nyika yedu ikwanise kuramba yechihambira mberi mune chakanaka.

Zvikora zvinofundwa ngeakomana nevasikana apo vanenge vechifundira kuita mushando yakasiyana-siyana pamwe nekutobhuyawo chingezi ,uye futi kuti vakwanise kufundirawo zvimabasa zvakasiyana-siyana zvinoita kuti nyika yedu ihambire mberi.

Muzvikora zvinofundwa ngakomana neasikana mwavanenge vachifundira kuchaya zvibalo izvo zvinoita kuti ndxondo dzavo dzigarewo dzakavhurika uye dzikwanise kufunge zvintu zvinoita kuti nyika yedu ikwanise kuhambira mberi mune chakanaka.

Zvikora zvinofundwa neakomana neasikana apo vanenge vachifundira kuite mishando yakasiyanasiyana iyo inoita kuti nyika yedu ikwanise kuhambire mberi mune chakanaka uye kuti vana vakwanisewo kuite mishando yakadai ngekugadzire michovha kuakamhatso nekutsetsa.

Zvikora zvinofundwa ngevakomana nevasikana, apo pavanenge vachifundira kuyita mishando yakasiyana-siyana, iyo inosanganisira kusona zvidxoko chayiko, kana kuaka mbatso dzatinogara.

Zvikora zvinofundwa ngevakomana nevasikana apo vanenge vachifundira kuita mishando yakasiyana-siyana, inongodai iri yekusona kana kuti kuaka mbatso. Kana kuti yekutogadzira motokari chaidzo.

Vakomana nevasikana vanoendawo kuzvikora apo pavanenge vachifundira kureketa chirungu uye kuti vakwanise vachizoziyawo mabasa anoita kuvapa mare kudai nekupona kwawo.

Zvikora zvinofundwa ngeakomana neasikana apo vanenge vechifundirawo kuitawo mishando yakasiyanasiyana uyewo vechiifundirawo kubhuya chiyungu kuite kuti vakazosangana nevayungu vanokwanise kuzwanana.

Zvikora zvinofundwa ngeakomana neasikana pavanenge vachifundira kuita mishando yakasiyana siyana iyo inoita kuti nyika yedu ihambire mberi. Uye futi zvinozoitawo kuti vantu ava vazokwanisa kuzoitawo madhokodheya emangwani . Ngekuti ngedzimweni dzenguwa vachange veizofunda kuti muntu wakanyasekumbodini mukati mwake vechifunda ngemabhonzo emuntu.

Vakomana nevasikana avo vachiri kuchekwa dzinobude ngazi vanoendawo kuzvikora kwavange vachinofundiswa kuita mabasa akasiyana siyana ayo anosanganisira kuaka mhatso kugadzira motokari nekuzoitawo madhokodheya amangwani.

Vakomana nevasikana vanoendawo kuzvikora kunofundira kuita mishando yakasiyana siyana iyo inoita kuti nyika yedu irambe ichozoenderera mberi mune ramangwani .

Vakomana nevasikana mukupona kwavo vanofanira kuenda kuchikora kwavange vechinofundira kugadzira zvinhu zvakasiyana siyana, zvinongodai nekugadzira motokari kana kuaka mhatso kana kutsetsa chaiko.

Zvipatara zvinofundisa vakomana navasikana pavanenge vachifundira kureketa chiyungu uye koita kufundira kurimawo kana kutsetsa kana kuitawo zvekunama simbi idzo dzinozoshandiswawo kuita mabasa akaparadzana.

Vakomana nevasikana vanoendawo kuzvikora zvakasiyana siyana iyo vanenge vachinofundira kuita mishando yakasiyana siyana iyo inozoita kuti neramangwana ravo vakwanise kuita mishando inozoita kuti nyika yedu ihambire mberi.

Muzvikora zvinofundwa ngevakomana ngevasikana pavanenge vachifundira kuitavo mishando dzakasiyana - siyana, kudai ngemukupona kwavo. Mishando dzinosanganisira kuimbavo ngoma dzinonakidza vantu kana kuridzavo magitare, kanavo kutoitavo mishando yakadai ngekugadzira magetsi pamwepo ngekugadzira motokari dzetinohamba nadzo.

Akomana ne vasikana vanofanira kuendawo ku zvikora iyo kwa vanenge vachi dzidzira kuita zvi mishando zvaka siyana siyana izvo zvinoita kuti nyika yedu ikwanise ku hambira mberi mune zvakanaka.

Vakomana nevasikana vanoendawo kuzvikora kwevanenge vechinofundira kuita mabasa akasiyana siyana angangodai ari ekushandisa muchini uyo inogadzira zvihlayo kana kugadzira michini iyo yatinohamba ndiyo yakaita semotokari.

Zvikora zvinofundwa ngeakomana neasikana paanenge echifundira kuita mishando yakasiyana siyana inosanganisira kuaka mphatso, kuerengawo uye wo kuzobhuya neangezi

Zvikora zvinofundwa ngevakomana nevasikana apo vanenge vachifundira kuzoitawo mishando yakasiyana-siyana iyo inoita kuti nyiKa yedu ikwanise kuhambira mberi mune zveupfumi uye futi nyika yedu ikwanise kunge ichipedzawo dzimwe hosha dzakadai ngedzekushaikwa kwezve kurya.

Vakomana nevasikana vanofana kuendawo kuzvikora, apo vanenge vachindofunda kuitawo mabasa akasiyana-siyana angangodai ekutsetsa, kana kuaka mphatso, uye kana kuzongoitawo madhokodheya emangwana.

Kuzvikora zvinofundwa ngeakomana neasikana apo vanenge vachifundira kuita mishando yakasiyana-siyana uye kureketawo chingezi. Izvo zvinoita kuti kana vakazosangana neayungu, avazondandami.

Zvikora zvinofundwa ngeantu vabve zera, apa vanenge vachifundira kuita mishando yakasiyana-siyana ,ingangodayi iri yekugadzira michini, kugadzira motokari, kana kuitawo madhokodheya emangwani.

Muzvikora zvepadera tinoona kuti vantu vazhinji vakuendeyo vachinofundira kuita mishando yakasiyana-siyana. Idzo dzinosanganisira kugadziravo michini, idzodzinogadzira hembe dzatinodxoka nedzimwenivo michini dzinogadziravo zvikafu zvatinorya.

Zvikoro zvepadera zvinofundwa ngeakomana neasikana, anamai nanababa vanenge vabva zera, pavanenge vachifundira kuita mishando yakasiyana siyana iyo inoita kuti nyika yedu ikwanise kuhambira mberi.

Zvikora zvepadera izvo zvinofundisa antu aya anenga abva zera apo vanenge vachifundira kuita mishando yakasiyana siyana iyo ingangodai iri yekuita vakoti kana madhokodheya uye kuitawo vantu vaya vanozogadzira michini inogadzira zvinhu zvatinoda kushandisa muzuwa rega rega.

Zvikora zvepadera izvo zvinofundisa vakomana neanasikana avo vanenge vaakufundirawo kuita mishando yakasiyana-siyana iyo inoita kuti nyika yedu ikwanise kunge ichiibudirirawo mukati mwepfuma yayo. Uyezve ikwanise kuwanawo madhokodheya emangwana

Zvikora zvepadera izvo zvinofundwa, ngeakomana neasikana apo vanenge vavakufundira kuita mishando yakasiyana-siyana, iyo inoita kuti ,nyika yedu ikwanise kuhambira mberi.

Zvikora zvepadera izvo zvinofundwa ngevantu vanenge vabve zera apo vanenge vachifundira kuita mishando yakasiyana siyana iyo inoite kuti nyika yedu ikwanise kuhambire mberi zvakanaka.

Zvikora zvinofundwa ngevakomana nevasikana vabva zera, apo vanenge vachifundira kuitamishando yakasiyana-siyana, iyo inoita kuti nyika yedu ikwanise kuhambira mberi ingangodai iri mishando yekurima, kana kuaka mhatso dzakaturikidzana-turikidzana.

Zvikora zvinofundwa ngevakomana nevasikana vabve zera pavanenga vava kufundira mishando yakasiyana siyana inoita kuti nyika yedu irambe ichihambira mberi, ingangodai iri mishando yekuaka mbatsoo dzakaturikidzana kana kugadzira michovhaa.

Zvikora zvepadera izvo zvinofundisa antu vanenge vachida kuzoita mishando yakasiyana -siyana. Iyo inoita kuti nyika yedu irambe ichihambira mberi , uye futi kuti vakwanise kuzovavo madhogodhera anorapa antu muzuva ramangwana.

Zvikora zvepadera zvinofundwa ngeakomana neasikana pavanenge vachizofundira kuita mishando yakasiyana-siyana iyo inosanganisira kudai ngekuaka mbasto dzemuturikidzwana, kana kuitawo madhokodheya, kana kuitawo antu aya anozo gadzira michini iya yatinoshandisa kugadzira zvikafu zvatinorya.

Muzvikora zvepadera izvo zvinoendwa ngevantu vanenge vabva zera apo vanonga vachienda kunofundirwa mishando iya inoita kuti nyika yedu ikwanise kuramba ichihambira mberi mune chakanaka.

Zvikora zvepadera tinoona kuti ndiko kunoendwa ngeantu aya anenge abva zera, apo vanenge vachinofundira kuita mishando yakasiyana siyana, iyo inokwanisa kusimudzira nyika yedu kuti iende mberi uye tikwanise kupedza nzara.

Zvikora zvinofundwa ngeakomana neasikana apo pavanenge vachifundira kuita mishando yakasiyana siyana uye kuti vakwanisewo kuzorarama upenyu hwakanaka pamwe nekusimudzira nyika yedu kuti ihambire mberi.